Ositola ndjoka hayi landitha iikulya niikunwa mbyoka yalongekidhwa noyapya nale.

Oshitaafula sha ningwa moshipilangi osho wo oshitenda.

Ngele oholongo wiitulamo, oto vulu okukwathelwa ko FNB. Ohaya kwathele aantu mboka haya longo yiitulamo moongeshefa.

Bank Windhoek! Oto vulu okukala wuhole ombaanga? Ohatu popi omalaka geli omulongo na ndatu, kala wuhole elaka lyoye.

Ostola yokulanditha iipumbiwa .

Iimaliwa yomwaalu ogundji yomoshilongo shaChina.

Iimaliwa oyindjiyindji noya pakelwa.

Iipilangi mbyoka ya hongwa momiti nohayi longithwa okuninga iinima yilwe, iitungithi yilwe ngaashi iipilangi noshowo iikwatelwa yomaludhi nomaludhi. Ohayi vulu wo oku landithwa yi ze oshimaliwa.

Oto vulu oku ilandela kehe shoka wahala uuna wuma oshimaliwa.

Oapteka oyo ositola ndjoka hayi landitha omiti oshowo iinima yilwe yuukalinawa.

Oshimaliwa shefo shomathele gatano goEuro.

Ota tu pandula aasindani yetu mboka ya wini uu"Abandance Diary" wo moBank Windhoek. Oyo nee Nandine Fritz, Junine Kotze, Angie September, Chuma Marianne, Liz Tashiya, otwe mu pandula unene.

Okataafula keetwapo miipilangi mbyoka yalongwa miiti

Iimaliwa yokoshilongo shoka hashi ithanwa India.

Iimaliwa mbyoka hayi ithanwa ooEuro hayi longithwa miilongo ya yooloka.

Iimaliwa yaAmerica mbyoka hayi longithwa moUnited State of America, yo ohayi vulu wo okulongithwa miilongo yimwe.

Vena o account yoku pungula nombaanga ndjoka hayi ithanwa bank Windhoek tayi kosho N$1000.

Iimaliwa yomafo yo moshilongo sha China.

Okasitola okashona hoka haka landitha iipumbiwa ngaashi uundjato wopeke woomeme oshowo omapaya gaalumentu nogakiintu, noongaku noshotuwu.

Vena oondola eyovi limwe dhaNamibia shokufutila okanona osikola kobank Windhoek.

Iimaliwa oya pumbwa okuyalulwa opo wumone kutya owuna iimaliwa yi li ingapi.

Iimaliwa. Iimaliwa oya simana unene oshoka aantu oyendji ohaye yi longitha oku landa noku futa oompumbwe dhawo dha yoolokathana.

Ositola yokulanditha iinima ya yooloka yomaludhi nomaludhi mbyoka hayi longithwa momagumbo noshowo moosikola nosho tuu.

Iimaliwa yomafo yiilongo yi ili noyi ili.

Oshitaafula oshowo iipundi. Oshitaafula osha ningwa po moshipilangi oshowo miitenda niipundi oya ningwa wo moshipilangi oshowo evi.